Oohi odhi dhimwe dhomiinima mbyoka hayi kutha aantu omukaga nohayi kutha aantu muudhigu uuna tashiya poompumbwe dho kwiikwatha, oshoka aantu ohaya landitha oohi ndele taya mono mo iiyemo yawo ya vule okwiikwatha.

Iimeno oyo iinima ndyoka yapumbiwa moshigwana oshoka oko hakuzi ombepo ndyoka hatu fudhile mo. Ngele katuna iimeno katuna nkene tuna okuhupa otatu hupu nuudhigu.

Iimeno oyo iinima mbyoka yasimana moshigwana oshoka oko haku zi ombepo ndjoka hatu fudhile mo. Iimeno ohayi tu pe woo omizile moka hatu gondjo.

Ngele kakuna iimeno kombanda yevi, aantu nayo otaa hupu nuudhigu oshoka kiimeno oko haku zi ombepo ndjoka hatu fudhilemo, ombepo ndjono oya simana kaantu.

Ngele otatu tala kiinamwenyo yimwe mbi ya nika oshiponga, onkoshi oyo oshinamwenyo shimwe sha nika oshiponga mokati kaantu. Onkene onkoshi inayi pitikwa oku kala mokati kaantu oshoka otayi yono po omalukalwa gaantu etayi hulitha po oomwenyo dhaantu oyendji ngele oya kala mokati kaantu.

Oondjuhwa odho iinamwenyo mbyoka ya simana oshoka oha tu mono ko onyama nomayi. Omayi ngoka oha tu ga landithapo ndele tatu monomo iiyemo, osho woo oha ku zi omalweenya ngoka ha ga ningi uutati wasamane. Uutati mbuka ohawu landithwa po ndele aantu ta yi monene mo iimaliwa yawo.

Monalenale aantu okwali haya lili omikaga , ashike mongashingeyi ihaya liliwe omikaga . Oohi odha ninga mo odhindji momatale , onkene aantu oya ningi onkambadhala opo ya yuule oohi momadhiya, yiimonenemo iiyemo nenge yakalye.

Iimeno oya simana oshoka ohayi etele aantu iiyemo yo ohayi patululile aantu oyendji oompito dhiilonga. iimeno ohayi landithwapo yo tayi ka kokela komagumbo gaamboka ta ye yi landapo yo yi ya etele woo iiyemo niiyimati oyindji yindji

Moshilongo shetu Namibia omu na omihoko odhindji dha yoolokathana, ngaashi Aazemba, yo ohaya zala omizalo dha yoolokathana. Oye li ya simana moshilongo.

Mongashingeyi aantu ohaya longitha uundjolo wokukwata oohi. Oohi dhoka hadhi zi momeya ohadhi kalandithwapo nenge nditye aantu ohaya kalya komagumbo. Mokulanditha omo ashike hamu zi iiyemo.

Omeya ogo oshinima sha simana mokati koshigwana oshoka uuna kaape na omeya aantu otaya hupu nuudhigu noga simana wo oshoka momeya ohamu adhika iikulya ngaashi oohi ndhono hadhi tu etele iiyemo uuna aantu yedhi landithapo.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo sha simana oshoka ohatu monoko iinima oyindji. Ohatu mono ko omayi nonyama. Omayi ohatu vulu okuga landithapo ndele tatu mono mo iiyemo, oshowo ohaku zi omalwenyo ngoka haga vulu okuninga uutati ,ndele uutati tawu landithwa po tu mone mo iiyemo wo.

Iimeno oya simana oshoka ohatu kutha ko iiyimati nenge nditye iikulya mbyoka hatu vulu okulya momagumbo getu, yo ohatu vulu oku landitha opo tu imonene mo iisimpo yetu. Kiimeno oko haku zi ombepo ndjoka hatu fudhile mo.

Iimeno oyina omauwanawa ogendji ngashi ohaku zi iiyimati mbyoka hayi landithwa aantu opo yimonene mo iiyemo ya zule okwiikwatha nenge nditye ya vule okuninga shoka ya hala.

Oondjamba odha simana moshilongo muka oshoka ohadhi tupe iinima ya yooloka moka hatu vulu okumona mo iiyemo ngaashi iiyekelwahi yondjamba ohayi longithwa oku keelela omikithi dhi ili nodhi ili nonkene aantu ohaya vulu oku konga iiyekelwahi mbyoka ye yi landithe ya mone mo iiyemo.

Osha simana okutekela iimeno oshoka ngele inayi tekelwa otayi si, ndele aakwashigwana taya momo iihuna shashi aantu oyendji oyiikwatelela miimeno oshoka oyo yina oombepo ndyoka hatu fudha yo ohayi tu etele iikulya.

Iimeno mongashingeyi hawunene naana hayi pumbwa omeya ngoka taga zi pombanda, oshoka otekinolehi oye tu ningila oshipu. Omeya ohaga ziilile moopayipi.

Muuyuni wo nale aantu okwali haya longitha iishongo nomandoloma okukwata oohi ashike mongaashingeyi aantu ohaya longitha oonete dhokukwata oohi momeya.

Eshito ewanawa ngiini omiti dha ziza nawa, taku zi wo iikulya yoondjuhwa. Ondjuhwa odhili dha simana ngiini, odha simana shaashi ohatu monomo omayi, tatu landitha nde tatu imonenemo iiyemo yetu opo twiikwathe.

Muuyuni wonale aantu okwali haya teke omeya moondama nenge nditye momatale ashike muuyuni wopayife aantu ohaya teke omeya kuupomba oshoka oko hakuzi omeya gayela nawa omeya gomondama inaga yela onkene otaga etele aantu uuvu.

Otuna mo iinamwenyo yomaludhi ga yooloka moshilongo shetu ongaashi iikombo. Iikombo oyina uuwanawa owundji kutse oshoka ohayi tweetele onyama ndjoka hatu vulu okuyilanditha eta yi tweetele iiyemo.

Aantu ohaya ningi oopoloyeka dhoondjuhwa, oshoka oondjuhwa odhasimana unene ngele tashi ya konyama ndjoka hatu li komagumbo getu. Ohadhi vala omayi, gavule galandithwe p aantu yamonemo iiyemo, yiiyambidhidhe.

Omeya oga simana unene kiimeno shaashi ngele iimeno itayi tekelwa omeya ga gwana otayi si po, yo tayi hepeke oonkondo dhaantu, nosho wo aantu itaya mono ko iikulya nenge ndi tye iiyemo mokulanditha mbyoka kwali ya inekela tayi ziilile miiyimati mbyoka yaza kiimeno.

Omeya oge li ga simana kiimeno, nenge ndi tye oge li ga simana kevi moka tamu mene iimeno. Oshoka ngele kapu na omeya, iimeno otayi vulu okusa po thiluthilu shaashi kapu na kutya otayi nu shike.

Omeya ogeli ga simana oshoka, iinamwenyo oyindji mbyono ihayi silwa oshimpwiyu komagumbo, ohayiya tayinu momatale, moka muna omeya galokelwamo komvula. Onkene, omatale oga simana. Opena yamwe kaayena uupomba komagumbo gawo, omo hayeya yateke momatale moka.

Mongashingeyi aantu ihaya longitha we iipululo yoondoongi, ashike ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo go ga kale ga yela nawa. Momapya ohamu longwa iilya niinima yimwe ya gwedhwa po, oshowo aantu ya vule oku ikwatha moonkalamwenyo dhawo niilongomwa mbyoka tayi zi momapya.

Ngele iikunino inayi pululwa ano katuna mpo tatukalya , onkene iikunino oyina okupululwa opo tuvule okumonamo iiyimati. Ohayi vulu okulandithwa po twiimonenemo iiyemo .

Muuyuni wongashingeyi, aantu ihatu longitha we omeya gomomatale oshoka ogena omauwinayi ogendji. Ohamu vulu oku za omikithi dhayooloka, ndhoka tadhi vulu okukwata aantu, nenge iinamwenyo mbyoka tayi pewa omeya ngoka.

Moshilongo shetu otu na mo omagumbo gopaali ngaashi omagumbo ngoka ge li pamuthikagwandolopa naangoka ge li pamuthikagomukunda. Egumbo lyokomukunda olyo egumbo lya simana oshoka ohaku tyapupulilwa iituthi ya yoolokathana. Egumbo lyomiti olya simana wo oshoka kehe shoka tashi ka ningwa ohashi pulwa okuningilwa kegumbo lyomiti pamuthigululwakalo.

Moshilongo shetu otu na mo iimeno ya yoloka yo oyili yasimana oshoka oko haku zi ombepo, ndjoka hatu fudhile mo. Otu na mo nga ngaashi okandombo hoka keli kasimana haka keelele nokeli oka wanawa molutu.

Iimeno oya pumbiwa moshigwana, oshoka otayi patululile aantu oyendji oompito dhiilonga. Iimeno oya simana oshoka, oko haku zi ombepo ndyoka hatu fudhile mo. Onkene ngele katuna iimeno, katuna kutya otatu hupu ngiini.

Omeya oge li ga simana moshigwana shetu kaantu nenge ndi tye nokiinamwenyo wo ngaashi iikombo, oongombe, oondjuhwa nosho tuu. Nongele moshigwana kamu na omeya, nena kamu na kutya otamu hupiwa ngiini kaantu nokiinamwenyo mbyoka hayi nu omeya gokomatale.

Iimeno oyo iinima mbyoka ya simana moshigwana shetu, oshoka ohaku zi iiyimati nenge iikwamboga. Oya simana wo, oshoka oko haku zi ombepo ndjoka hatu fudhile mo, yo iiyimati nenge iikwamboga mbyoka hayi zi kiimeno ohayi landithwa po, tse tu imonene iiyemo yetu.

Uunamiti owa simana unene moshilongo shetu oshoka oko hakuzi ombepo ndjoka hatu fudhilemo ,osho wo omeya oga simana kiimeno ngoka taga ziilile moopaipi moka opo iimeno yi vule oku koka nawa.

Muuyuni wonale aantu oya li haa longitha iipululo yoondoongi opo pulule omapya gawo, ashike methimbo lyongaashingeyi aantu ohaa longitha omambakumbaku. Omambakumbaku oga simana moshigwana.

Omiti odha simana shashi ohakuzi iikuni mbyoka hatu temitha, nosho wo onkoshi oyo oshinamwenyo shoka sha piyagana okukala mokati kaantu, nonkene inashi pumbwa oku kala mokati kaantu shaashi otashi yono omalukalwa notashi shulithapo oomwenyo dhaantu oyendji.

Ominino dhomeya odha simana, oshoka omo hamu tondoka omeya agehe, ngoka haga ziilile kopomba, ngele okwali kaa ku na ominino, nena itatu vulu okukala nomeya nenge uupomba, oshoka kapu na kutya omeya otaga kungulukile peni.

Onyama yondjuhwa oyo onyama ndjoka yasimana oshoka ohayi telekelwa aayenda , ohayi telekwa wo yilandithwepo aantu yamone iiyemo yawo. Ohayi nawa unene ngele yatelekwa nawa.

Omeya oga simana noonkondo oshoka ohamu adhika oohi ndhoka aantu haya kwata noonete opo yaka landithe yi imonene iisimpo yawo. Ngeke katuna omeya katuna nkene tuna okuhupa.

Ongombe oyo oshinamwenyo shoka sha simana, oshoka ohatu kutha ko iinima oyindji kuyo. Ohatu kutha ko onyama ndjoka hatu li nenge hatu landitha, ko ohaku zi wo omahini ngoka hatu landitha opo tu imonene mo iiyemo yetu.

Monale aantu okwali haya longitha uutemba woondongi okuthindikila aantu pomahala mpoka ya hala, ashike mongashi ngeyi aantu ohaya longitha oohauto okufala aantu pomahala mpoka ya hala.

Ethimbo lyokulonga momapya nenge nditye ethimbo lyomvula, ohaya kongo omambakumbaku geye ga pulule momapya gawo. Omambakumbaku ogeli wo ga simana shaashi namwene gwembakumbaku oha monoko iiyemo.

Ngele to tala koombinga adhihe dhuuyuni, apuhe opuna omatale moka hamu zi oohi. Oohi ohadhi landithwa nee, tamu zi iimaliwa, aantu yi ikwathe nenge dhimwe ohadhi liwa po megumbo, aantu ya ninga osheelelwa.

Mongashiingeyi kehe gumwe okwa tondokela mondoolopa aka konge uuhupilo, oshoka mondoolopa omo to vulu okumona uuhupilo wuli nawa to vulu okwi inyangela ngwee mwene pwaana nando ekwathelo lyasha talizi komuntu.

Omahala gomayi nyanyudho ogendji ashike kakele kagamwe gomamboka opena omahala gamwe haga landitha iikulya, iikulya mbyoka tayi tungu molutu, iikulya mbyoka iiwanawa noyayela shaashi oyili pehala lyayela.

Monalenale aantu ka kwali haya longitha oma mbakumbaku, okwali haya longitha iipululo yoondongi ashike mongashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku oku pulula omapya gawo, opo ya monemo iilikolomwa.

Muuyuni wonale aantu okwali haya teke omeya momatale nokwali haya kutha mo omeya taya kapa iimuna yawo, monale omeya ngono okwali ga simana shashi kapwali puna uupomba.

Momapya getu ohatu teyamo iilikolomwa oyindji ngaashi omahangu. Omahangu ogeli ga simana shaashi ohamu zi iilya mbyoka hayi tsuwa muusila etatu teleke iimbombo, mo ohamu zi wo ontaku ndjoka hatu nu kehe esiku.

Iimeno ohayi kala ya ziza nawa pethimbo lyo mvula , oshoka ohayi mono omeya ga gwana nawa. Iimeno oya simana oshoka oko hakuzi ombepo ndjoka hatu fudhilemo.

Uuna to tala keshito otali ku kumitha, oshoka tate Kalunga okwa shita iinima yiinyengandunge. Otu na wo omahala ngoka haga ithanwa oothithiya, po opu nawa wo ehala moshilongo shetu ndyoka lya lukwa Ruacana, hoka ku na oondundu hadhi tondoka omeya.

Iimeno oyili yasimana moshilongo shetu nenge nditye mokati kiigwana ayihe yahangana, oshoka oko haku zi ompembo ndjoka hatu fudhilemo, nohaku zi woo iiyimati nenge nditye ano ohaku zi iikulya mbyoka hatu vulu okulya nenge hatu landitha twiimonene mo iiyemo.

Muuyuni wonale aantu okwali haya longitha iipululo yoondoongi okupulula omapya gawo, ashike otekinolohi oye shi tu ningila oshipu. Aantu paife ohaya longitha omabakumbaku, opo ya pulule omapya gawo.

Pethimbo lyomvula omeya ohaga gongala momatale. Momeya ohamu adhika wo iinima oyindji ngaashi oohi, iivolovolo nomafuma. Oohi odha simana oshoka ohadhi vulu oku kwatwa mo, aantu taya landitha yi imonene mo iiyemo yawo.

Oondjuhwa odha simana unene, oshoka ohaku zi onyama ndjoka hayi landithwa aantu ya mone mo iiyemo. Iimeno nayo oya simana wo, oshoka yimwe yomuyo ohayi gandja iikulya koondjuhwa ngaashi oonsheno.

Muuyuni omuna iinamwenyo ya yoolokathana, ashike yimwe yomiinamwenyo hayo yoku kala mokati kaantu. Otuna iinamwenyo ngaashi oongolo, oongolo odha simana oshoka ohaku zi iipa mbyoka hayi vulu oku ninga po iizalomwa yetu.

Iimeno oyo iinima mbyoka ya simana moshigwana oshoka ohayi zi ombepo ndjoka hatu fudhilemo, noha kuzi woo iikulya mbyoka hatu li, opo tu vule oku inyenga mo kukalamwenyo kwetu.

Iimeno oyasimana oshoka oko hakuzi ombepo ndjoka hatu fudhilemo . Oyasimana woo oshoka oko hakuzi iiyimati nenge iikwamboga mbyoka hatuli ,niikwamboga mbyoka hayiziko ohatu vulu oku yi landithapo tu imonenemo iiyemo.

Omahala gamwe omahala omawanawa ngoka haga nana aayendinandjila ye ye ya talelepo omahala gi ili nogi ili. Aayendinandjila ohaya kala ya hala okulandapo omavi gamwe ngono haga monika nawa, oshoka ohamu kala muna omamanya gena iilonga moka ya hala pamwe ye ke ga landithepo ya monemo iimaliwa yawo.

Monale aantu okwali haya longo nuudhigu okukwata oohi oshoka okwali haya longitha iishongo taya shongola oohi. Mongashingeyi aantu ohaya longitha uunete nuundjolo.

Uunafaalama wiimeno owapumbwa oshoka owo wa patululile aantu oyendji oompito dhiilonga moshilongo shetu. Owa simana oshowo oko haku zi ombepo ndjoka hatu fudha.

Ngele kapena ominino dhoka tadhi vulu oku kungulukitha omeya gaye kiimeno nena iimeno otayi sipo. Iimeno shampa yasipo nena katuna mpoka tatu vulu oku mona ombepo yoku fudhila mo tse aantu.

Moshilongo shetu otu na mo oopoloyeka odhindji. Mooloyeka ndhoka ohamu adhika iimeno ya yoolokathana. Opoloyeka yomatama oyo opoloyeka ya simana shaashi otayi ku etele oshimaliwa mokulanditha omatama goye.

Oohi ohadhi tidhapo omukaga nayi moshilongo shetu nenge nditye moshigwana shetu, dho ohadhi tu etele wo iiyemo moku landitha opo tu vule twiikwathe.

Aantu oyena oompito odhindji dhiilonga dha patuluka ongaashi oompito dhoku yoga oohi momeya, yo yaka landithe yi imonenemo iiyemo nosho woo oohi dhimwe oha yedhi telekepo ya vule ya lye.

Iinamwenyo yimwe ohayi ikeelele kuutalala moku ninga uuhadhila wawo ngaashi uudhila, oonguti nenge wugamene uudhila wawo nenge uunguti mboka uushona kuutalala.